Guri oo weyn oo is-saar ah. oo goo oo isku dhag-dhagan oo mataane eh midabkiisana yahay cadeys iyo beer. dhulkiisana intara-roog waxa yaalo dhagaxman, beerar ubaxman.

Waa kaamiro taalo meel banaan, kaamirada midibkeedu waa madow Wana Kaamiro weyn lagu sawiro waxyabaha

Shaati meel suran ams meel taagan shhaatiga midabkiisa cadaan meesha uu taaganyahay waa cagaar waa shaati riigriigma ah

Waa boonbalo waxaa kujiro surwaal. Boonbalaha midabkiisu waa cadaan, surwaalka midabkiisu waa madow waana jeemis, oo xirig ley iyo labo jeeb.